Taloha moa raha te mba hanao ranom-boankazo dia potserina manokana mihitsy irony voankazo irony. Toy ny voasary, voasarimakirana sy ny sisa. Ankehitriny kosa anefa dia lasa misy ireo fitaovana fitotoana na famotehana hanina elektrika izay azo ampiasaina hanaovana ranom-boankazo sy ny sisa. Tena tsotra izany ary tsy mandany fotoana mihitsy.

Ankehitriny dia mbola hita ihany moa fa maro ireo olona mametraka fiara eny amin'ny sisin'ny arabe eny kanefa dia efa misy toerana fametrahana izany manokana mihitsy. Tsy fahalalam-pomba ireny amiko ary tokony voararan'ny lalàna satria mibahana ny arabe izay tokony ho ampiasain'ny sasany.

Noho ny fivoarana ny teknolojia dia tsy manana fahasarotana intsony isika ny fikopahana ny taratasy Ary ireny fikopahana taloha ireny raha sendra mafana fa efa misy manko amin'ny izaho ireny fitaovana eletronika fitsofana mba hampangatsiatsika ireny, misy mandeha amin'ny vaton'aratra izy ireny, misy koa ireo lehibe izay mandeha amin'ny herinaratra ihany. Tsy sahirana intsony rehefa mikopaka ny zaza ankehitriny.

Ny voay, araka ny fahalalan'ny be sy ny maro azy, dia biby iray, izay any anaty rano any no mipetraka. Ary izy io dia mihinan-kena manta ; mihaza izany raha ny marimarina kokoa. Na olana aza dia hanin'izy ireny raha sendra hitany. Ankoatry ny maha-biby fihinana azy ireny ihany koa moa, dia maro ny zavatra afaka ampiasaina aminy : toy ny nifiny, izay azo alaina anaovana vakana satria mitondra vintana hono izy ireny ; ary ny hodiny ihany koa, izay afaka anaovana fitaovana maro, toy ny kitapo, poketra, kapa sy ny sisa.

Mahay tokoa ny Malagasy raha resaka randrana na hataly manokana noresahina, betsaka ireo faritra mbola mitana izany kolotsainy izany ; tsy nahasakana azy ireo tsy hikirakira volo ihany koa anefa ny fisian'ireo taovolo amin'izao fotoana izao.

Nohon'ny fiakaran'ny vidin'ny legioma sy ny voankazo dia lasa aleon'ny olona ankehitriny ny mihinana ireny sakafo tsy zarizary na sakafo maika eny an-dàlana ireny satria ireny manko efa vita ka tsy mila karakaraina intsony fa avy hatrany dia afaka mandrapaka. Ny tena ahitana an'izany moa rehefa atoandro etỳ an-drenivohitra, ny ankamaroan'ny olona dia tsy mba misakafo ara-dalàna izany rehefa amin'io fotoana io satria tena sahirana ary maika amin'ny rotoroton'ny fiainana andavan'andro.

Azo atao tsara ny manangana trano na somary kely aza ny faritany ananana. Misy toerana iray izay moa etỳ a Madagasikara izay tena hahitana izany. Avo dia avo ilay trano saingy ; kely dia kely ny velarany, zara ra homby fandriana iray ilay efitra tazana avy etỳ ambaniny. Porofo izany fa efa tena mahay ireo mpanangana trano etỳ a Madagasikara.

Anisan'ny biby tena halan'ny olona indrindra ny fanday, noho izy manana tsilotsitro somary mampangidihidy na mampalailay raha sendra mihanika ny vatan'olona. Rehefa fotoana favaratra no tena ahitana azy io.

Asa tena mila fitandremana ny fitondrana ireny fiara karetsaka ireny raha ny eto an-drenivohitra manokana no resahana. Tsy dia azahoana firy ihany koa izany nefa dia maro ireo misisika ny hanao izany ary mahafoy hatramin'ny aina mihitsy aza satria amin'ny telo maraina ny sasany amin'izy ireny vao mody. Kanefa dia hita fa tsy milamina ny tany eto ary maro ireo mpanendaka eny antsefatsefany eny, mety handratra, hangalatra sy hamono mihitsy aza.

I Ratany dia mpampianatra tao anaty rova araka ny lova-tsofina sy ny zavatra heno tamin'ireo olona tany aloha. Ankehitriny dia misy boky nosoratana amin'ny anarany amin'izao fotoana izao satria dia tena nalaza koa izy ary nitarika ny tantaran'ny Madagasikara. Matetika dia nianarana tany am-pianarana ireny tantara ireny saingy ninintsika tsy nojerena.

Matetika ireny olona tia mamaky boky be ireny dia olona tsy de tia miresaka firy. Malala-tsaina be izy ireny saingy tsy de tia loatra mifandray amin'ny maro f'efa manana ny tontolony manokana ho azy dia ny famakiana boky izany. Tsy midika anefa hoe miavona izy ireny fa izay mihintsy ilay toetra nolovainy tamin'izany fanaony izany. Mila fahanginana sy fifantohana be manko ny famakiana boky.

Ny garana dia anisan'ireo voankazo izay tena ilaina, indrindra ho an'ireo izay manana olana amin'ny resaka fiakaran'ny tosidrà. Raha tena tiana handaitra moa izany raokandro malagasy izany dia ny raviny avy hatrany no ampiasaina.

nialaribiraiky amn'ny telompoli zoa ila efatra amn'iro poy soroarivy lasatyeo noho ny voakangazety ilay fitarainamn'ny mpianatra momba ny tsy fampiany foitra avy trasapetraky ny fanjakana sy ny famoana ara-dalàna ny vazim-pianarana nanao etsika sy tolona mintsy moa izy ireo ary nibinan-dalabe anehona ny tsy fahafampony izy ireo momba ny fiasan'ny fanjakana

Tahaka ny sakafo sy ny sisa dia misy karazany soamantsara ihany koa ny boky ary azonao vidina ny sakafon'ny sainao misy ihany koa aza ireo boky izay fialamboly fotsiny miresaka tantaran'olona na tantaram-pitiavana saingy mifono hafatra lalina tina ampitaina sy hananarana ny olona mpamaky ao anatiny

Maro karazana tokoa ireny lasitra fanaovana mofomamy ireny amin'izao. Misy karazany maro izy ireny misy mihitsy aza izy ireo izay mety ampesaina amin'ny lafôro gasy. Miezaka atrany manko ra malagasy ankehitriny haka-tahaka ny any ivelany.

Lavakombarika : mino kosa aho fa mahalala io daholo ny olona rehetra izay nandalo kilasy ambony na kilasy famaranana. Boky novelambelarina tao am-pianarana io ary anisan'ny mpanoratra tena mahay sy naharesy lahatra ny maro ny mpanoratra azy dia tsy iza fa i Ratsifandrihamanana. Tsara io boky io rehefa tena milona mamaky azy ianao.

Ny dingadingana moa dia zava-maniry izay manana ny fahefany manokana eo amin'ny resaka fitsaboana hoditra, fanaovana raok'andro malagasy mihintsy moa ny dingadingana ary fanafody mazàna mandaitra lavitra noho ireo vokarin'ny farmasia sy ny sisa, na aretin'aty izany na hoditra may na koa misy fivontosana tsy fantatra dia sitrany avokoa ary misy mihitsy aza amin'izao ireo manodina azy ho lasa vokatra toy ny savony sy ny sisa mba ho ampiasain'ny olona.

Ny bisikileta moa dia fitaovana iray izay ahafahana sady manao fanatanjahantena no fialamboly ihany koa. Afaka andehanana alavitra ihany koa anefa izy, indrindra eny amin'ny toerana ambanivohitra eny. Ankehitriny anefa, nohon'ny fahasarotan'ny fiainana dia efa maro ireo izay mampiasa azy atao fitaovana hitaterana entana.

Matetika ny ray aman-dreny sasany dia tsy mamela ny zanany hianatra amin'ny oniversitem-panjakana, indrindra fa raha mbola tsy ampy taona. Feno ditra sy hadalana manko eny ary karazan'olona maro no mifanerasera ka matahotra izy ireo sao anahaka izany ny zanany. Kanefa kosa ireo izay tafavoaka tao anaty baranahy no atao hoe mahay satria nahafehy tena ary tena nianatra. Porofo hita maso izany.

Malaza ratsy tokoa isika malagasy any ivelana any ary tsy mitsaha-mitombo ireo trosantsika amin'ny firenena hafa. Mahatonga azy ireo manadosy sy sahy mandrobaka harena eto amintsika izany, misy mihitsy aza ireo mividy tany. Efa nisy fotoana isika nanana fiaramanidina natokana ho an'ireo milisy saingy tsy voaloha ara-dalana izany vola izany tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ka nofongorin'ny frantsay avy hatrany tamintsika izany fahefana izany.

Maro tokoa ireo fotodrafitrasa ilaina eto Madagasikara, indrindra fa, ny fanorenana sekoly na fanatsarana ireny efa tonta ireny. Tokony omena famatsiana ireny olona ireny, mba anatsarana izany. Misy amin'izy ireny manko any ambanivohitra any efa, tena ratsy sy lo ilay efitrano fianarana; ka atahorana hitera-doza. Ny an'ny sasany aza moa, tsy misy seza sy latabatra fa, miladina amin'ny tany ireo ankizy. Mijaly ireo zaza Malagasy.

Alohan'ny ampiasaina azy dia mila fantarina tsara ny vokatra hosorana amin'ny volo indraindray tena tsy mety aminy. Mety hanimba manko na mety hampanify azy mety hanimba ny foto-bolo ihany koa ny fampiasana ireny karazam-bokatra ireny.

Ny boloky dia karazam-borina izay manana loko marevaka sy mahafinaritra, matetika ahitana loko maitso, mena, manga ary mavo. Vorona tena maranin-tsaina sy mora hampiofanina izy ireo ka mahatonga azy ho sakaizan'ny olona maro, izy ireo koa dia fanta-daza amin'ny fahaizany miresaka satria afaka maka tahaka ny feon'olombelona sy feon-javatra hafa izy ireo.

Malala-tsaina avokoa ny fianakaviako rehetra ary tena mahafinaritra ahy izany. Izay no nahatonga ana efa nitsidika ireny toerana misy alim-pandihizana ireny. Matetika moa amin'ny malagasy dia maditra na mpivarotena foana ireny olona mandeha an'ireny ; tsy dia noeritrieretiko firy anefa izany fa tiako ny tany izaho rahateo moa mpandihy no sady tia mihira ka hankafiziko ireny toeran'ireny. Ny ahy koa moa ny alina no tia mivoaka aho fa tsy ny maraina.

Ny anandrano moa dia zavamaniry izay fhinana , azo tao laoka na lasary sy ny sisa izy ireny .Toerana be rano no faniriny ary tsy mifidy toerana ka matetika eny amin'ny ranomaloto no misy azy ;.Izay no tsy atokisan ny olona loatra ny anandrano indrindra raha etỳ andrenivohitra satria dia matetika rano maloto avokoa no angalan'ireo mpivarotra azy ;satria dia tsy da misy firy ireo olona mamboly izany eto .

Anisany lasa mahakamo ny olona amin'izao fotoana mihitsy ny fandrosoana. Satria amin'izao manko dia efa misy ireny karazana fitetehana, na famoasana legioma ireny ; misy amin'izy ireny no mandeha amin'ny herinaratra, fa misy ihany kosa ilay mila potserina amin'ny tanana ihany.

Sambatra tokoa aloha ny olo-malaza ankehitriny satria betsaka ny tombony azon'izy ireo, antsoin'ny olona mantsy izy ireny hanao dokam-barotra na ohatr'izany, izay karama ambony na dia iray fotsiny aza ny doka eritreretiny ho atao na eritreretin'ilay olona mampanao azy izany. Fitia mifamaly hono mahatsara fihavanana ka ny doka mandeha ihany izany dia ny iray mahalafo moa ny mpanao doka indray mahazo laza sy mitombo harena hatrany.

Matetika moa isika Malagasy amin'izao fotoana izao dia tsy mampiasa afo arina intsony na koa afo kitay rehefa mahandro sakafo. Ny ankamaroan'ny olona amin'izao dia mampiasa ireny fitaovana "électrique" mandeha amin'ny herinaratra ireny amin'izay tsy misahirana intsony sady tsy mandoto tanana ihany koa.

Sakafo anisan'ny tena mampiavaka ny Malagasy sy ny fireneny ny ravitoto sy ny henan-kisoa. Matsiro dia matsiro moa izany noho ilay ravitoto somary mangidy fa eo eo ihany ary mafaipaitra tena mila menaka. Ary ilay henan-kisoa somary matavy izay afangaro azy no mahafeno tsara izany tsirony izany. Misy karazana orinasa izay eto Madagasikara mivarotra ravitoto eny amin'ny firenena hafa eny fa saingy maina ilay izy ary ho atao vovony ka iny avy hatrany no ahondrana.

Azo atao tsara mihitsy ny manamboatra fitaovana toy ny rojo na peratra na kavina amin'ny alalan'ny rary malagasy. Mbola betsaka ireo tsy nahita fa efa misy eny an-tsena eny, amidin'ny olona ary dia azo lazaina hoe mora ihany ny vidiny satria azo jifain'ny besinimaro.

Ny Malagasy dia mahavita zavatra tsara tsy eritreretin'ny saina. Anisan'izany ny raiko izay tena henjana raha anao taozavatra malagasy amin'ny alalan'ny vato sarobidy.

Raha amin ny samy vokatra fikarakarana vatana aloha dia ny ranomanitra ihany no mahasarika ahy hatreto , fony mbola kely manko aho dia niaranipetraka tamin n'y nenitoako ,matetika rehefa fotoam _pialatsasatra iny izay olona tena madio ary tena tia ranomanitra izy zatra azy aho sy ny fofony manimanitra ka rehefa mba manositra iny aho dia mahatsiaro azy ary afaka matory ampilaminana.

Ny dokam-barotra dia fitaovana iray entina hampiroborobo ny varotra na ny fisian'ny orinasa iray. Ankehitriny dia feno an'izy ireny eraky ny arabe sy ny sisa satria miankina amin'izy ireny ny fahafahan'ny orinasa iray. Te hampitombo ny tahan'ny mpividy izy ireo.

Legioma iray azo atao laoka tsara sady azo atao mofo ihany koa ny baranjely. Misy fotoana izahay tamin'ny mbola niara-nipetraka tamin'ny ray aman-dreny teny Ambatondrazaka dia mba nanandrana, ny tena koa moa tia kelikely rahateo. Nokapohina ny atody dia tetehina boribory manify ny baranjely tsy voasana mihintsy izany fa avela ohatry ny iny ihany. Dia afanaina avy eo ny menaka ka vantany vao mafana ny dia arotsaka ao anatin'ny ilay atody aloha ilay baranjely vao endasina. Tena tsara aloha ilay izy raha amiko manokana

Niteraka olana sy tsy fifaliana teo amin'ny ankamaroan'ny Malagasy ity teleferika ity , izay natsangan'ny filoha-pirenena teto amintsika. Tao ireo izay nanambara ny tany am-pony fa tsy voaloham-pahamehana izany, kanefa dia nahamaika azy ny hanangana izany teto amintsika ; tsy takatrin'ny sarambabembahoaka ihany koa anefa ny saran-dalana amin'n'izy io , raha araka ny fandinihana , ary azo lazaina ho trosa amatapitrisany maro ny trosatsika tany la Frantsa, noho ny fananganana io teleferika io fotsiny.

Zavatra iray isan'ny tena atahorako ny rano, na ranomamy io na ranomasina ary tena tsy tiako mihitsy moa izany ireny fariparitra misy rano ireny. Matetika manko ny rano dia misy zava-miafina foana izay tsy hay hazavaina ka izany indrindra no tena mampatahotra ahy amin'izy ireny. Ny vintanako rahateo koa moa vitan'ny afo ka mety izay angamba no antony mety tsy itiavako rano mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao.

Goragora tokoa ny fanaraha-mason'ny fanadinana eto Madagasikara. Mbola mitohy foana ny fiparitahan'ny laza adina etsy sy aroa ka lasa mampihemotra ny fanadinana hatrany hatrany noho ny fanoloana ireo laza adina ny vonjy maika. Mafy ny zavatra atrehan'ireo mpanala fanadinana izay manao mangarahara satria milanja ny vokany avokoa izay rehetra ao na ireo nangalatra nijery laza adina na ireo tsia. Raha ny fantatra anefa dia mampirodana firenena iray aingana dia aingana raha ny fianarana no voakorontana.

Tsy izaho irery kosa angamba no mankafy mihaino mozika na ireny mpanao mozika an-dalana ireny. Rehefa misy olona manao izany, indrindra fa hiragasy ety Madagasikara dia mijanona mihitsy aho ary mihaino eo. Mametraka izay mba voatsirambin' ny tanana kosa aho rehefa hiala, ho an'ilay olona. Mahaliana ahy hatramin'izay mantsy ny mozika ary notaizana tamin'ny zavakanto toy izany aho.

Misy milaza fa taratra ireo maha vehivavy ny fitiavana mikarakara zavatra indrindra fa ny voninkazo toy ny raozy. Tena tian' ny olona hono mantsy ny raozy, izaho anefa tsy dia tia firy izany , ary tsy dia mahita firy izany akory . Tsy manakiana na manatsafa ireo tia izany anefa aho fa mba gaga fotsiny ihany .Tena manaja ny safidin'izy ireo aho no sady gaga hoe : izaho ve no hafahafa sa ry zareo ny tsy ao tsara.

Vitsy dia vitsy ankehitriny ireny olona mpitsidika trano famakiam-boky ireny. Ny antony moa dia satria nivoatra tokoa isika, lasa nisy ny fandrosoana ka aleon'ny olona mamaky boky amin'ny alalan'ny findainy na ny solosainany na koa ra misy zavatra tadiaviny manokana dia mitsidika tranokala eny fotsiny izy dia manangona izany ao. Tsy mandany fotoana mantsy ny fisian'izany satria tsy voatery hisahirana hitady ireo boky ilaina intsony izy ary tsy voatery andany fotoana anao izany.

Rehefa dinihana dia ilaina avokoa ireo zava-maniry izay nomen'ilay Mpamorina antsika ary azo ampiasaina satria efa nomeny hanjakaina miintsy moa izany. Misy ireo akora natoraly izay azo ampiasaina anaovana savony angalàna hanitra, menaka sy ny sisa, azo karakaraina tsara manko ny vatana satria efa fanomezana ho antsika koa izany.

Ny olona rehetra dia samy manana ny mampiavaka azy avokoa, anisan'izany ny zom-pirenena. Ny zom-pirenena malagasy izao dia avy ety amin'ny firenena antsoina hoe Madagasikara izay firenena eo akaikin'ny ranomasimbe Indianina.

Ny garana dia voankazo izay fantatra amin' ny tsirony somary mamy ary miavaka amin' ireo voankazo isankarazany. Azo atao fanafody ihany koa anefa izy io fanefitry ny tosi-drà izay somary miakatra ka afaka ampidinina amin' ny alalan' ny fihinanana garana izany.

Taovolo tsy dia nahaliana ahy firy moa ny randrana na dia efa fataon'ny vehivavy any amin'ny tanàna fiavianay aza izany, satria dia mazàna marary foana ny lohako rehefa mba mirandrana iny aho. Ny sekoly nianarako rahateo moa sekolim-pinoana katolika ka mahavita misava ny volon'ny vehivavy rehetra mihitsy ary tsy tia izany, satria raha mirandrana ianao androany dia tsy maintsy mivaha iny ny ampitso fa tsy mahazo atao ny tsy mamaha izany fa mampitombo ny hakamoana hono araka ny filazan'izy ireo.

Ny mofo ravina dia karazana mofo nentim-paharazana ao Madagasikara, izay atao amin'ny alalan'ny fanaovana koba na paty amin'ny koba voaomana miaraka amin'ny raviny. Ity mofo ity dia fantatra amin'ny fahatsarany sy ny tsirony manokana, izay avy ao amin'ny ravina manampy tsiro sy hanitra ho azy.

Raha ny tena marina dia tsy ny gasy no namorona irony fangarom-boankazo maro indray hanina irony ; izany hoe voankazo maromaro no atambatra ao anaty kaopy iray na zavatra iray dia afangaro siramamy kely na vokatra vita avy amin'ny ronono mangatsiatsiaka. Ankehitriny dia lasa talentatsika eto izany ary tena maro ny tia azy io izao manokana izao dia tena mankafy azy ireny.

Azo atao tsara mihitsy ny mitahiry ronono ao an-trano raha toa ka manana vata fampangatsiahana ianao. Amin'izao koa moa dia betsaka ireo vokatra vita amin'ny ronono izay ahodin'ireny orinasa mpanodina izany eto Madagasikara ireny. Ohatra fotsiny izao ny vovo-dronono, ny ronono mandry mamy, ny frômazy, ny ronono atao anaty boritra ireny. Mamy izy fa saingy mitsonika.

Efa maro moa ireo karazana zava-pisotro misy alkaola, izay amidy eny rehetra eny. Misy amn'izy ireny moa no vita eto an-toerana ihany, fa misy kosa nafarana avy any ivelany. Misy ihany koa ny tahan'ny alkaola izay mila jerena alohan'ny ividianana azy, satria misy karazany ihany koa izy ireny. Misy izao zava-pisotro tena alkaola ny roa amby efapolo isanjaton'ilay izy, misy ihany kosa anefa ireo izay maivana toy ny dimy isanjato, na ny ohatrohatr'izany, ka afaka misafidy izay zaka ny olona tsirairay.

Anisany tsy dia itiavako mankeny amin'ny farmasia manjifa fanafody ny filahram-be any. Matetika ihany moa no misy izany fa tsy isanandro kosa anefa. Misy ihany koa ireo mpivarotra izay somary variana miresaka fa tsy mandray tsara izay zavatra vidiana anefa dia efa samy hafa avokoa ny toerana fikaomandiana entana ny fandoavam-bola ary ny fandraisana izany.

Noho ny fandrosoana dia lasa mirona eny amin'ny fahitalavitra fisaka daholo ny olona. Tsara tokoa na ny sary aza amin'izy ireny, fa ny olana dia mora simba izy no sady raha simba kely ny ao anatiny dia sarotra ny manamboatra azy. Matetika tsy vita akory ary izany fa dia ariana sisa. Fahitalavitra be vody ireny anefa dia tena mafy sady mateza hatrany aloha raha ny hitako hatramin'izay. Tsy mety simba mihitsy izy ireny ary azo tehirizina atao vakoka sady mbola azo ampiasaina ihany koa.

Ny katsaka dia hani-kotrana mafilotra no sady mateza vavony hoy isika malagasy izay, manamafy hozatra izy io, mampatanjaka raha ny marimarina kokoa. Misy moa ireo manala azy amin'ny kolany dia mahandro azy, izay ilay hoe rara-katsaka. Misy indray ireo mitoto mihintsy ary mahavita manao mofo amin'izany. Ny an'ny sasany kosa dia handrahoina amin'ny kolany na hatono, izay mantsy ny maha tsara kokoa azy ireny.

ny hazo ety a madagaskara no izy ilai namin'ny fiainanan-davanandro dia mialàny tamiiny anatanteraka hany kalasa nosy mena no hiantsoana ny nosy malalantsika fa tsy nosy maintso intsony misy ny sasany ampasainanaovana taratasy boky hianarana sy ampianarana na hiasana nisy kosa hanaovana arina akitahy sy ny sisa

Zavatra iray tena tsy azo atao ary tena raran'ny lalàna mihitsy moa ny manao ireny akanjo fitafy miaramila ireny. Matetika moa isika Malagasy na isika amin'izao fotoan'izao mihitsy no tena liana amin'ny fanaovana azy ireny satria hoe lamaody. Tsy tsara anefa ny manao izany ary tena mahavoasazy amin'ny lamandy maro mihitsy.

Anisan'ny fialamboly tena tiako indrindra ny mamaky boky. Fony mbola kely aho dia fanampiarina izany. Ary tena mampivela-tsaina sy mampahalala-tsaina tokoa ny famakiana boky, satria betsaka ireo tombontsoa azoko tamin'izany na dia boky mirakitra tantaram-pitiavana sy boky mirakitra siansa ary no tena novakiako tamin'izany. Nahafinaritra tokoa izany ary tsara raha atao ohatra ho an'ireo tanora ho avy any aoriana.

Be dia be izao no malagasy no mahay manamboatra savony sy savoka, misy mihitsy aza mampianatra izany ary manao izany fampianaran'izany ho toy ny fototr'asa, tsy dia mitaky fotoana firy ny fanamboarana azy ireny raha toa ka ampy tsara ny akora hanaovanao azy.

Araka ny voalaza dia mafy tokoa ny fanorenana ny oniversity Ankatso io noho izy tsy dia mbola misy simba loatra raha hoarina amin'ny taona nitsanganany, mbola betsaka ireo efitrano fianarana izay tena mbola tsara ao ; porofo izany fa tena vazaha tokoa ny nanangana azy ary tena mateza ilay izy no sady mafy.

Ny sarety dia fitaovana fanosehana entana, izy io dia fitaovana ampiasaina hitaterana entana toy ny : vato, hazo na fitaovana hafa izay mavesatra. Matetika moa ireo olona mifindra trano no tena manofa izany.

Maro mihitsy moa ny olona sarotiny amin'ny resaka fitafy, lamaody sy ny sisa. Matetika moa ny vehivavy no tena mpanao izany. Fa raha izaho manokana dia tsy sarotiny amin'izany mihitsy fa rehefa madio ny vatako, madio ny fitafy hanaovako, dia efa ampy ahy izay.

Asa tena tsy mora ny fanaovana sekretera satria ianao mihitsy no mandamina ny programan'ny orinasa, mandamina ny programan'ny tale, ary mety hampilaza azy ihany koa amin'ny mety fiovana na ny fivoriana tampoka sy ny sisa izay mety hitranga eny antsefatsefany eny ao am-piasana. Matetika moa ireny olona ireny dia tsy mipetraka mihitsy na andro tsy fiasana aza satria dia mandamina ny asa rehetra ao am-piasana ny asany ka sarotra ny ahitana fakana aina amin'izany.

Nisy karazana alim-pandizana izay, izay tena mahafinaritra anay mianakavy ny mankeny ; etỳ Antananarivo moa ilay izy. Rehefa manomboka alindalina iny dia tapahany avy hatrany ny jiro na ny taratra hazavana rehetra, dia labozia isaky ny latabatra no arehitra. Maro aloha ireo izay tsy tia izany satria na tsy tapaka aza ny herinaratra dia toy izany hatrany hatrany. Tsara anefa ilay izy satria mba afaka miresadresaka sy nifanakaiky kokoa ireo olona miara-mitafa noho izany.

Ny akondro moa dia voankazo iray izay azo lazaina ho mora maniry tokoa raha mitaha amin'ny voankazo maro samihafa. satria dia mila tany lonako somary bebe rano ihany fotsiny izy ireny dia efa maniry ; ary tsy mila hasarotina be ny fambolena azy.

Maro ireo toerana ankehitriny izay hivarotana boky izay efa Avy nampesain'ny olona ireny na koa mbola vaovao. Ny mampalahelo anefa dia miha-mora izany ankehitriny ary tsy misy mividy akory aza ny ankamaroany.

Tsy voatery mampiasa karazana vokatra na karazana menaka manokana mihitsy ny vehivavy vao afaka manolankolana volo amin'izao fotoana izao. Efa misy ihany koa manko ireny fitaovana ireny izay vita amin'ny plastika, afaka hanolankolanana avy hatrany ny volo.

I Madagasikara dia firenena iray izay manana harenan-javaboahary sy harena an-kibon'ny tany marobe tahakan'ny volamena. Peratra volamena izay milanja iray grama no vidian'ny olona malagasy amin'ny vidiny miatomboka amin'ny iray tapitrisa.

Amiko dia tsara daholo ny vehivavy rehetra fa samy manana ny endriny, ny bikany, ny vatany ary ny volony fotsiny. Ao ireo mainty, ao ireo lazaintsika maitso, ao ny zarazara ary ao ny fotsy. Tsara ny mahita izany ary raha amin'ny samy firenena ankoatry ny Amerikanina dia eto Madagasikara no tena ahitana karazan'olona maro ary azo lazaina fa tena mifangaro be ny tarehin'ny olona eto.

Ny asa fandokoana trano eto Madagasikara dia asa iray, izay ataon'ny mpanao asa tanana na orinasa manokana amin'ny fikarakarana ny endrika ivelany sy anatin'ny trano ; ireo akora ampiasaina matetika dia loko miorina amin'ny rano na menaka, arakaraka ny karazana rindrina sy ny toerana hametrahana azy.

Maro ireo olona izay mikarama mitatitra rano mba hahitana vola ahafahana mividy sakafo na koa mamatsy ny fianakaviana iray manontolo sy ny ankohonana mba hiadiana amin'ny mosary. Mampalahelo ny fiainana ankehitriny satria maro dia maro ireo olona izay lasa mirenireny sy tsy mahita asa azo atao mba hivelomana. Tsara kokoa anefa izany asa izany raha mitaha amin'ny asa ratsy toy ny mangalatra, misoloky, sy ny sisa.

Manan-talenta tokoa isika malagasy satria isika ihany dia afaka manamboatra fitaovana ho ampiasaintsika amin'ny asantsika andavanandro. Na dia misy fotoana aza tsy ampy ny masinina na ny materialy, indrindra fa ny akora ahafahantsika manao izany. Toy izany izao ireo olona izay manamboatra lakana eny amoron-tsiraka eny, ditin-kazo sy hazo lehibe ary karazan-java-maranitra no ahafahan'izy ireo manao izany.

Matetika moa dia nohon'ny avy amintsika malagasy ihany ireo loto izay hita miparitaka eny rehetra eny, indrindra fa eny an-dalambe nohon'ny avy amintsika ihany izy ireny kanefa dia tsy mahavatra mihitsy isika manadio, indrindra fa ireny mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana ireny.

Maro karazana ireo lamba fitafy izay afaka atao : ao ny lava ao ny fohy ary rehefa misimisy mpanjaitra azy ireny ka afaka misafidy avy hatrany ianao rehefa hividy na koa handahatra mihitsy hoe atao toy izao ny ahy.

Ny kabaosy dia zava-maneno fitendrin'ny malagasy, miavaka amin'ny gitara moa izy io amin'ny reasaka feo, somary mikarantsana manko ny feony. Maro ihany anefa ireo firenena izay tena mahay mitendry izany indrindra fa ireo Afrikana.

Rehefa tsy mitovy ny fanirian'ny volo dia azo atao tsara ny mitsabo izany amin'ny alalan'ny zavatra natoraly. Voalohany aloha dia mila tapahina atao mifandila tsara izany volo izany, rehefa avy eo kosa dia mila mizatra mikarakara azy amin'ny alalan'ny karazam-bokatra toy ny vahona indrindra fa ny tongolo, ary mila ovaovaina ihany koa ny fomba famatorana azy isan'andro mba tsy hisintona ny sasany ho lava ary hampijanona ny hafa ho fohy.

Rehefa amin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra toy izao dia maro dia maro ireo olona mandeha manatanteraka izany any amin'ny toerana manamorona ranomasina, antsointsika ihany koa hoe morontsiraka. Maro dia maro no mety ho anton'izany fa anisan'izany ilay taratry ny masoandro sy ny tsiodrivo-dranomasina izay tena mahaliana tokoa.

Tery ny làlana ankehitriny etỳ andrenivohitra noho ny famaroan'ny olona sy ny mpivarotra eny rehetra eny. Misisika dia misisika moa ireo mpivarotra ka lasa mifanetiety sy mifanosihosy hatreny amin'ny arabe na ny olona na ny fiara, satria dia tsy misy toerana ametrahana tongotra intsony noho ny fisisihan'ireny mpivarotra ireny.

Mamy tokoa ny fitiavan-janaka, ary araka ny voalazan'ireo izay efa reny dia eo no tena ahatsapana ny tena fitiavana. Anisan'ny porofin' izany izao ilay vehivavy izay nandray fanapahan- kevitra ny hanome voa iray ho an' ny zanany lahy izay mbola vao fito taoana monja nohon' ny aretina tsy fahampian' ny voa. Tamin'ny volana janoary roa amby roapolo sy roa arivo no nivoahan'izany an- gazety.

Betsaka tokoa ny mivarotra tsakitsaky eny amin'ny fivarotam-be eny na eny an-dalambe eny, sady isan-karazany araka ny tian'ny mpanjifa mihitsy ilay izy. Samy manana ny hanitra tiany koa manko ny olona ary samy manana ny zakany, raha sakay no resahana. Betsaka tokoa ny mpanjifa azy ireny satria afaka hohanina eny an-dalana na any am-pianarana na any amin'ny toerana rehetra, noho izy maivamaivana sy mikarepoka.

Teo aloha teo moa dia tena mahavoasazy mihitsy ny tsy fametahana ny sainam-pirenena rehefa akaiky iny ny fankalazana ny fahaleovan-tena. Eto Madagasikara no tena nahitana izany fahiny fa saingy lasa goragora ny lalàna ka tsy dia misy miraharaha izany intsony ny olona.

Ny Hira gasy dia karazana kolotsaina netim-paharazana Malagasy izay ahitana fampisehoana zavakanto mampifangaro ny hira dia kabary ; io endrika zavakanto io dia matetika atao eny ankalamanjana ary miompana amin'ny fampitana hafatra ara-moraly, ara-tsosialy ary ara-pitiavana. Ho an'ny mpijery izy io no iray amin'ny fomba fampitana ny soatoavina sy ny tantara Malagasy amin'ny alalan'ny hira sy ny fitantarana.

Matetika dia mijaly ireny mpianatra any ambanivohitra any ireny satria dia voatery tsy maintsy mandeha tongotra lavitra vao tonga any amin'ny toeram-pianarana ; na misy kosa aza fianarana eo akaiky eo dia zarizary izany, matetika tsy misy dabilio, tsy misy seza hipetrahana akory ary.

Maro dia maro tokoa kay ny mpitandro filaminana eto Madagasikara : ny pôlisy, ny zandary, ny miaramila sy ny sisa. Fotoana iray lehibe tena ahitana an'izy ireo dia rehefa filatroana amin'ny fankalazana ny faha enina amby roapolo jona iny. Fahaleovantenan'i Madagasikara mantsy amin'io. Maro dia maro izy ireo no milahatra eny amin'ny kianjan'i Mahamasina. Betsaka ihany koa moa ny Malagasy izay manatrika an'io filatroana io.

Rehefa vanim-potoana fiakaran'ny voly moa rehefa ririnina iny dia feno olona eny an-tanimbary eny mitaona vokatra. Ampiasaina amin'izany ny omby satria izy ireny no afaka mitatritra vokatra aingakaingana kokoa ; na efa misy ihany koa ireo fitaovam-pitaterana afaka anaovana izany amin'izao fotoana izao.

Ankehitriny ny ankamaroan'ny malagasy dia misafidy ny andeha kodiaran-droa avokoa, indrindra ho an'ireo izay mipetraka ety an-tanàn- dehibe aty amin'ny renivohitra. Ny antony dia mitohana tokoa ny arabe amin'ny ora rehetra ka voatery manaraka ny onjan'ireny raha sanatria nandeha fiara na fiarakodiabe iraisana ianao.

Fony teo aloha moa dia vy foana no nanamboarana ireny koveta ireny izay ihany koa no nampiavaka ny fitaovana vita malagasy hatramin'izay. Ankehitriny anefa dia lasa feno ireny koveta plastika ireny erakin'ny tsena ary maro mihitsy ireo mpanjifa azy. Arakaraka ny angezany ihany koa moa ny vidiny.

Mety hiteraka lozam-pifamoivoizana ihany koa ny fahasimban'ny hisatra, misy ihany koa ireo fiara izay tsy vita karakara mihitsy na tsy vita fanaraha-maso talohan'ny nandehanany. Ankoatr'izay moa dia ny fisotroana alikaola na fisotroana zava-mahadomelina alohan'ny hitondrana fiara dia mety hiteraka lozam-pifamoivoizana ihany koa.

Raha resaka fanafody aloha dia tena nankaleo ahy tanteraka satria anisan'ny ny olona tratran'ny aretina maro aho ary tena farofy nanomboka izaho vao teraka ; nanaraka tsindrona sy fanafody maro aho nandritry ny folo taona, tena anisan'ny nanavotra ny aiko izany saingy zavatra tena nankaleo ahy, lasa tsy hatahorako intsony mantsy ny tsindrona sy ny fanafody amin'izao fotoana izao.

Maro dia maro tokoa ireny mpivady ireny no manana olana amin'ny resaka fiterahana. Mitsabo hatraiza hatraiza fa tsy misy fanafany. Mafy ny zavatra mianjady amin'izy ireny indrindra eo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina amin'ny fanarabirabiana isanandro sy ny eso-teny. Matetika moa dia lasa mampikorontana ny tokantrano mihitsy aza izany.

Misy fotoana aho manontany tena hoe: izaho irery ve no tsy tia firavaka raha amin'ny samy vehivavy? Izaho manko nivarotra ireny firavaka volafotsy ireny taloha. Mba manampy ahy amin'ny fianarana izay mba vola kely azoko tamin'izany, saingy hatreto dia tsy maharesy lahatra ahy loatra aloha ilay miravaka.

Anisan'ny fitaovana iray tena tiko sy tsy foko ny baiboly satria nampianatra ity sy andala ny teny malagasy izy nampianarina teny amin'ny sekoly teny frantsay ireny manko aho taloha tsara ilay izy fa saingy mora adino ny teny malagasy raha kely loatra dia efa hampianarina eny ,ohatra ahy, tsy toy izao aho raha tsy io fitaovana iray io ary mety tsy niteny gasy akory rahatramin'izao fotoana izao.

Matetika dia mamitaka hatrany ireny filazana fitadiavana asa eny rehetra eny ireny. Tsy voatery ho izay foana anefa, fa fisolokiana ny ankamaroany. Misy mihintsy aza ireo izay roboka ka lasa manaotao foana any, satria ilay asa lazainy fa misy kay zavatra hafa tsy mifanaraka amin'ny zavatra tadiavina mihintsy. Tsara kokoa ny manontany tsara alohan'ny idirana amin'izy ireny.

Azo lazaina hoe tena midangana mihamidangana tokoa ny fitaovam-pianarana ankehitriny. Ny atao ho fitaovam-pianarana moa dia ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanabeazana sy ny fianarana ihany koa toy ny hoe : boky, taratasy, pensilihazo, tabilao, solosaina, sy ny sisa. Ireo fitaovana ireo dia manampy amin'ny fanamorana ny fahazahoana ny fianarana ary ihany koa mampitombo ny fahaizana.

Fony mbola tsy nisy moa ny vilia bakoly dia ireny vilia gasy vita amin'ny vy ireny no tena nampiasain'ny olona. Azo lazaina ho mafy toto ihany izy ireny satria na latsaka aza, na sendra voadona mafy dia tsy atahorana ho simba mihitsy. Raha toa ka vilia bakoly kosa anefa no ampiasaina na zavatra vita amin'ny bakoly dia tena mora vaky izany ary mila fitandremana be. Misy mihitsy aza ireo izay mipoaka ho azy eo am-pitoerana rehefa diso mafana iny ny andro.

Toerana iray anisany tena manamarika ny tanànan'Antsirabe ny ao an-dranomafana noho izy izay misy toerana misy dobo filomanosana natioraly ary mafana ny rano ao aminy avy fantsina nipoahan'ny volokano taloha mantsy io toerana io, izay no mampafana ilay rano. Mahasarika mpizaha tany maro io toerana io ary malaza amin'ny fanasitranana aretina maro ihany koa.

Ny mangahazo dia anisan'ny haninkotrana ihany koa fa saingy tsy dia mankafy izany loatra aho noho izy somary sarotra atelina sy mavesabesatra. Afaka hamainina izy ireny anaovana mangahazo maina ary afaka tehirizina ela mihitsy aza izany rehefa izy maina iny. Afaka andrahoina lena kosa izy anefa, atao mangahazo tetika na koa atao lava. Tsy maninona mihitsy araka izay tian'ny olona.

Ny tantely mo dia ireo bibikely izay tena ilaina amin'ny famokarana vokatra, izay antsoina koa hoe:"Tantely" hiany. Manangana trano kely izy ireo; ary mitsindroka ireo mamy amin'ireo voninkazo, mba angalana izany sy hamoronana izany tantely izany. Ny tantely mo dia karazana antibiotika natoraly, izay tena ilaina amin'ny fiainana andavan'andro.

Loko anisan'ny faran'izay halako ny loko mavokely. Manaiky aho fa vehivavy saingy tsy tiako loatra izany. Faniriako rehefa manana ny tokantranoko aho any aoriana any dia tsy mba ampiditra izany loko izany an-trano. Tsy misy fanazavana maro be ny amin'io fa fotsiny hoe samy manana ny tiany ny olombelona rehetra.

Fomba sy kolon-tsaina nentin'ny vahiny mintsy moa ity fankalazana ny fitsingerenan'ny taona ity. Ary matetika dia tsy maintsy misy mofo mamy amin'izany. Io mofo mamy io moa dia natao hozaraina ho an'ireo olona izay voaasa, na ho an'ireo mpianakavy ihany raha toa ka tsy misy izany.

Amin'ny malagasy dia rehefa zavatra vita amin'ny lafarinina ka mamy dia mofomamy avokoa ny fanantsoana azy, na dia misy isan-karazany aza izy ireo. Misy ihany koa nefa ireo foko izay mahavita mamorona anarana an'ilay zavatra ohaniny na amidiny fa amin'ny ankapobeny dia mofomamy avokoa no iantsoana azy rehetra rehefa vita amin'io akora iray io.

Raha samy voankazo dia ny akondro no mora maniry indrindra ary tsy dia mitaky fikarakarana be loatra izany. Mila ampy rano tsara fotsiny ny vatany mba hampitombo sy hampitsimoka azy haingana tsy manaraka vanim-potoana ihany koa anefa ny fanirian'izy io.

Antony iray manimba ny volo na mahatapatapaka sy vakivaky azy ny fanosorana irony menaka na vokatra tsy zakany irony, indirndra fa ny lokom-bolo. Misy vokatra ratsy foana manko izy ireny raha amin'ny volo manokana, indrindra fa raha karazam-bolo somary olioly no sady matevina sy mora maina. Rehefa .manao toy izao ny volo dia tsy misy afa-tsy ny tapahana ihany ny fanafodiny mba tsy hitatra ilay simba aminy.

Tsy dia misy maha ory kosa aloha raha resaka fitadiavana mpivarotra satria dia efa feno eny rehetra eny, indrindra raha kojakoja ilaina amin'ny andavanandrom-piainana dia feno ireo mpivarotra izany na kojakojan-tokatrano io na ireny fikarakaràna volo ireny na ireny karazan-damba kely famafàna ireny sy ny sisa dia feno eny antanàn-dehibe eny.

Vitsy dia vitsy amin'izao ireo olona mba mahavita trano eto Madagasikara, kasihako manokana amin'izany moa ireo eto afovoantany, sahirana amin'ny rotoroton'ny fiainana eto. Tsy mora mantsy ny vidina biriky iray sy ny simenitra amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireo malao izay hanaovana fototra ary ireo vy izay ilaina amin'izany. Raha taloha izao telonjato farany lafo tonga eo an-tokotany ny malao, amin'izao kosa anefa fitonjato farany kely na farany mora tonga ao an-tranonao ny malao iray. Hita amin'izany ny fiakaran'ny vidim-piainana.

Ny Rova moa dia toerana manan-danja sy manan-kasina ary manan-tantara tokoa amin'ny malagasy satria tao amin'ireny Rova ireny no nipetraka ny mpanjaka fahizay ary nonina sy niaraka tamin'ireo fianakaviany.

Maro karazana ny asa eto Madagasikara, izay afaka ataon'ny tanora rehetra. Satria betsaka ihany koa ny tanora eto Madagasikara, izay tsy manana anton'asa na antom-pivelomana akory, satria tsy manana diploma. Ao anatin'izany ny fanaovana fary, ny fanariana fako ; maro karazana ihany koa ny eo amin'ireo fakana rano sy ny sisa...

Ny baobab dia manana ny hasiny manokana raha resaka kolotsaina malagasy. Misy karazany be dia be izy ireny ary tafiditra ao anatin’ny zava-boaary mahagaga sy mahafinaritra indrindra manerantany satria ny raviny hono no mitsongolika any anatin'ny tany fa ny fakany kosa no mibaribary eny ambony.

Raha amin'ny samy firavaka aloha dia ny volafotsy ihany no maharesy lahatra ahy hoe tsara indrindra. Satria manana hery fiarovana misintona ny ratsy izy ireo ary tena mahavoasintona tokoa. Hita amin'izany ny fivadihan'ny lokony ho mainty be rehefa izy manomboka misintona ireo hery ratsy ao amin'ny vatana na aretina mahazo ilay olona mitondra azy.

Ankehitriny dia efa maro ireo karazana mangazay lehibe izay mivarotra karazan-javatra mara toy ny sakafo, fitaovana, kojakoja izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Misy amin'izy ireny moa ny tena azo lazaina hoe mirary dia mirary raha mitaha amin'ny vidiny etỳ antsena.

Azo lazaina ho isan'ny irony fitaovam-pitanterana manamora ny fivezivezena andavanandro irony ny kodiaran-droa, noho izy sady maivana no kelikely ka afaka mitsofotsofoka ao anatin'ireo fiara amin'ny ora fitohanan'ny fiara iny.

Azo atao tsara miompy voay saingy mila fitandremana izany satria biby mivelona amin'ny hena izy ireny ary mihinana olona ihany koa, raha olona tsy fantany indrindra indrindra dia tsy azo atao manakaiky azy, atao mitokana ny fitoerany ary asina rano na dobo kely mazava ho azy satria ilainy izany, atao tsara ihany koa no fikarakarana azy toy ny fanomezana sakafo andavanandro, azo hohanina ihany koa izy ireny ary efa maro ny olona no mihinana izany.

Ny volo iany koa dia faritra ny vatana izay tena azo hitarafana ny foko misy anao na ny fokon'ny avianao. Matetika moa ny olona avy any amin'ny faritra na ny olona any Morontsiraka dia olo olo volo foana, satria efa nifangarina ankamaroan'izareo hany. Ny foko Sihanaka izay tena mahery volo izao ohotra raha mitambatra amin'ny Merina ,izay matetika tsoho volo daholo dia miteraka zaza olo olo volo, izay ilay hoe fitambarana ,tsy matetika hitana ny fokon'ny aviany.

Tovovavy somary sahisahy sy mahery setra no nahafantaran'ny be sy ny maro ahy. Ny tena koa moa tsy nanan-jandry fa zoky lahy iray ihany ary efa zatra niaraka taminy ka tia kiadiady. Na hatramin'izao aza izahay dia mbola manao izany rehefa mifankahita iny. Samy nanam-paniriana ny hianatra haiady moa izahay tamin'izany, saingy rehefa nandroso ny fotoana dia tsy afaka nirona tamin'izany intsony.

Fotoana iray hitsapana ny faharetan'ny olona sy ahafantarany ny fahazakany ny fiainana mihintsy moa iny vanim-potoana fanaovam-boky iny . Amin'ny famaranana ny fianarana, tena ilaina manko izany famitana boky izany rehefa kilasy fakana diplaoma iny, ny amin'ny anjery mantolo ; mafy ny ao ary tsy kilalaon-jaza. Tsy nitovy mihintsy amin'ny fizotry ny fiainana eny amin'ny lise ny eny amin'ny oniversite.

Asa mafy tokoa ny fitaterana kitay sy ny fanosehana sarety, saingy tsy manan-tsafidy ireo olona sasany noho ny fahasahiranany. Misy amin'izy ireny aza efa hita ho lehibe ihany, saingy nikiry aloha fa izay no mba hany fidiram-bola. Mila fanampiana ireny olona ireny satria na ny sakafo aza indraindray tsy hohanina, kanefa tsy maintsy mitaona entana amin'ny kilao maromaro vao mahita vola ahafahana mividy izany.

Ny paoma dia isan'ireo voankazo izay tena malaza eto Madagasikara rehefa amin'ny fotoanany iny. Misy karazany moa izy reny : misy ireo somary be asidra na marikivy, misy ireo somary manopy mena, misy ihany koa ireo somary mamy matavy, misy indray ilay somary mamy no sady marikivy kely, sy ny sisa. Fa ny tena mampiavaka an'io voankazo iray io dia tsy vitan'ny mahasalama ny otrikaina entiny fa manampy be ihany koa ho an'ny fanenàna vatana.

Betsaka tokoa ireo fomban-tany eny amin'n'olona eny izay tsy fantatra anefa tsara fantarina alohan'ny hivahinianana any an-tanin'olona, misy manko ireo zavatra tsy azo atao toy ny fomban-drano kanefa niniana nodikain'ny sasany izany na toy izany, ilay rano koa moa mety maka olona isan-taona ka tsy azo atao ny mandeha eo raha vahiny ianao ohatra, toy izany izao ireo zandary roa izay lasan-drano ka enina andro taty aoriana vao hita faty izay tamin'ny volana voalohandohan'ny Jolay iny.

Ny gazety ''Jejo'' dia gazety etỳ Madagasikara, izay nalaza noho ny fanambarany tsiambaratelon'olona na tsiambara-miafina mihitsy, misy azy ireo manaiky atao vavolombelona eny manaiky ny zavatra nataony ary mitantara ny fiainany amin'ny ankapobeny na dia mahamenatra azy izany, anisan'izany izao ilay tovovavy nanaiky nanao firaisana ara-nofo atakalo sary tamin'izany, nalaza tokoa mantsy iny andinim-baovao iny.

mino kosa aho angamba fa samy tia mahandro amin'ny kitay daholo isika malagasy ,mazàna rehefa atao amin'ny kitay mantsy ny fandrahoana azy dia lasa manan-tsiro miavaka ilay sakafo, tsy vitan 'izany fa mampiarahina koa io ary aingana dia aingana ny afo kitay raha hampitahana amin'ny afo arina indrindra raha hahandroan'olona maro dia tsara kokoa mampiasa kitay

Any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara any no tena ahitana ny sakoa manga. Voankazo izay tena mafilotra sy tsara indrindra rehefa masaka iny izy. Mitovitovy amin'ny manga ihany anefa ny otrikaina entiny. Raha manta ihany koa izy dia afaka atao lasary, asiana sira sy ny sisa, afaka asiana sakay ihany koa. Be dia be ny fomba afaka hihinanana azy.

Porofon'ny fahantrana mihoa-pampana sy ny fidinan'ny fiainam-pirenena ireny toerana feno olona midongizina sy tsisy atao ireny mihitsy, fa dia mipetrapetraka eny rehetra eny fotsiny no ataony. Ny ankamaroan'izy ireo aza moa dia mangataka sisa no mba atao, sarotra tokoa mantsy ny mitady vola sy mitady asa ankehitriny.

Lasa satroka nentim-paharazana moa ny filaza ireny satroka gasy izay vita amin'ny rary ireny rehefa nanomboka nisy ny fampiroboroboana ny fizahantany nanomboka nitsanganan'ny vondrona iraisam-pirenena sy ny nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany tamin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo. Ankehitriny dia maro ireo teratany vahiny izay mividy izany satroka izany mba ho atao fahatsiarovana ny nitsidihany an'i Madagasikara.

Lasa lamaody ankehitriny mihitsy ity zipo lava hatreny an-kitrokely ity fa misy indray anefa tsy te-hisarebareba loatra ka manisy dakany hatreny am-poto-pe ny azy. Zavatra iray anisan'ny tsy dia nahaliana ahy loatra ny manara-damaody na vehivavy aza aho.

Ny saka dia biby fiompy mahazatra izay malaza noho ny toetrany tia mitsilo, mahaleo tena ary tia mikaroka. Izy ireo dia malemy fanahy sy mahay miara-monina amin'ny olombelona. Anisan'ny tena mampiavaka ny saka moa ny fahakingan'ny vatany, ny masony izay mahajery amin'ny alina ary ny fahaizany mikendry rehefa mihaza. Ankoatry ny maha-biby fiompy azy dia mpihaza voajanahary ihany koa izy, indrindra amin'ny bibikely sy ny totozy.

amin'izao vaninandro izao dia lasa misy tokoa ireo fivarotana izay afaka manatitra entanao na ny sakafonao any an-trano na any amin'ny toerana misy anao eny ny saran-dalana ihany kosa no alohanao tena hita amin'izany moa ireo toerana fivarotan-tsakafo lehibe ireny ireny no nanomboka azy io izay manaritra izany amin'ny kodiaran-droa mba ho vetivety mba tsy hangatsiaka ny sakafonao

Amin'izao dia mihamafy ny fanaraha-mason'ny fanadinana eny amin'ny oniversitem-panjakana satria dia tsy maintsy mitondra kara-panondro ireo mpianatra ary mitondra ny karatra maha mpianatra azy avy hatrany rehefa manao fanadinana satria misy ireo izay mieritreritra ny hifanakalo amin'izany. Misy ihany koa ireo izay mangala-tahaka ka ahorona avy hatrany ny finday alohany hanomboana ny fanadinana.

Fony mbola tsy nisy ny fivoarana dia matetika ahitana olona mandoaka vilany na ireny zavatra vita amin'ny vy manify ireny. Atao maro dia maro izany mba ahafahana mikiky zavatra toy ny legioma sy ny sisa. Ny tena fanaon'ny malagasy amin'izy ireny moa dia voanio na koa mangahazo izany hoe ilay zavatra mafimafy ireny izany. Mangahazo voakiky izao dia azo anaovana ireny karepoka ireny izay mofo somary mikarepoka izany ary masimasina.

Noho ny fandrosoana dia lasa maro tokoa ny olona mifoka sigara ary tsy mifidy taona sy tsy mifidy saranga ny fifohana izany. Ny sigara moa dia vokatra vita amin'ny paraky gasy raha ny eto an-toerana manokana, fa saingy miampy ireo fangaro samihafa toy ny solila, gidrao sy ny sisa izy io.

Ny alakamisy valo ambin'ny folo jolay efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo lasa teo no nisy vaovao nivoaka tao amin'ny gazety tia tanindrazana momba ny trafika ana volamena izay nisy teto Madagasikara araka ny voalazan'izy ireo moa dia tena mampivarahontsana ny tatra iraisam-pirenena satria dia tsy mitsaha mitombo ny trafikana volamena izay misy eto.

Matetika moa ireny fahasimban'ny lalana ireny dia noho ny fahatapan'ny fantsona fandehanan-dranon'ny Jirama ao anatiny ao. Napetrak' izy ireo ambanin'ny tany moa ireo fantsona ka rehefa vaky ilay izy dia tsy maintsy ho pohirina ny arabe sy ny sisa mba hanamboarana izany : satria dia tapaka ny rano eny amin'ny manodidina, no sady feno rano sy petsapetsa erakin' ny arabe ; kanefa dia tsy mba amboarin'izy ireo tsara akory izany rehefa vita ny fanamboarana ataony eo.

Maro dia maro mihitsy ny olona sahy miteny hoe tsy mahay mahandro aho na koa tsy mahay mikarakara sakafo aho. Diso anefa izany satria ny olona rehetra dia afaka mikarakara sakafo avokoa fa ny tsirony fotsiny no samihafa. Ny tsiambaratelon'ny nahandro manko dia ny fitiavana ihany. Mila tianao ilay zavatra izay vao mivoaka ny zavatra ataonao.

Betsaka ary misy karazany maro mihitsy ny asa fitadiavam-bola azo atao indrindra moa raha ohatra manana ireny fiara raitra ireny izy mipetraka fotsiny dia azo ampiasaina tsara mihitsy fitadiavam-bola izany amin'ny resaka fampanofana fiara, misy ireo mampanofa ny azy hitondrana vazaha na koa ireny mpivahiny ireny izay mitsidika amin'ny Madagasikara, , misy kosa ireo mampanofa ny azy amin'ny mariazy na koa ireny karazam-pety ireny. Tena ahazaona aloha Ilay izy raha mahay miketrika.

Ankehitriny dia azo lazaina efa maro ireo mpandrafitra ety Madagasikara. No tena efa mahay sy mahafehy ny asany ihany koa. Efa misy mahay manaraka modely samihafa manko izy ireny amin'izao ary manaraka modely ankehitriny mihitsy aza arakaraka ny fandrosoany.o Azo atao tsara moa ny mampandrafitra fanaka ary mampanao izay modely tianao amin'ilay olona.

Raha etỳ Madagasikara manokana dia tsy dia tsara loatra ny mihinana sakafo eny amin'ny sisiny eny satria tsy atokisana ny fahadiovan'izy ireny, ao ihany koa ireo karazam-biby izay tsy fantatra no novonoiny ao. Misy mihitsy izao hotely izay efa tratra nanao henam-boalavo teto ary mbola nandà ihany moa izy na dia efa tratra sy hita maso izao ary.

Anisan'ny zavatra iray tsy dia mba nahaliana ahy hatramin'izay ny voninkazo. Maro ny olona mihevitra hoe ny vehivavy tokony ho tia voninkazo sy ho tia mikarakara voninkazo. Kanefa hatramin'izay nahaterahako dia tsy tia izany aho satria betsaka ny biby mety ho hitanao ao anatina voninkazo iray ary izay ny tena zavatra marikoriko ahy hatramin'izay.

Maro ireo toerana izay azo hitsangatsanganana fa matetika ny safidiny olona dia ilay toerana somary mangatsitsiaka na koa mafampana ; misy ihany koa ireo izay misafidy hoe toerana tsy maintsy ny misy alaala, misy rano na misy vatovato arakaraka ny tiany izy ireo.

Mizàna no anaran'ireny fandanjana lehibe ireny, misy isa maro moa eo amin'izany ary misy vato mizàna lehibe iray noho mikisakisaka eo arakaraky ny lanjan'ilay zavatra atao eo amboniny. Izay no mampiavaka azy amin'ireny fandanjana kely ampiasain'ny mpivarotra eny rehetra eny ireny, ankoatr'izay dia mahazaka entana hatrany amin'ny roanjato kilao eo eo izy ireny.

Dia ny mbola kely ny ankizy dia efa zarina sady ary entanina mihitsy hanaja ny tontolo iainana. Matetika moa any ampianarana no tena ahitana io fanabeazana iray io, fa tsy dia efa ny ray aman-dreny intsony no miteny ny akizy sy manara-maso ny ankizy ny amin'izany.

Fialamboly tena mahafinaritra ny famakiana boky sady mitondra fivelaran-tsaina sy fahaizana tsilanilaniana. Ho anay marary maso moa dia aleonay taratasy ihany ilay boky toy izay nomerika. Manana ihany aho amin'ny findaiko fa tsy mahavita mijery isan'andro toy ny fanaoko satria marary maso foana, hany ka lasa matory eo am-pamakiana indraindray vao mba mamaky boky nomerika iny aho.

Raha resaka lamaody aloha dia tena maharaka aho satria zanaka mpanjaitra. Fa tsy mba tena liana na manaraka ny fiovaovany. Kapakapa ireny izao no tena lasa fitondran'ny tovovavy ankehitriny miaraka amin'ny pôketra maivamaivana kelikely. Moa koa tafiditra teto avokoa ireny entana avy any ivelany ireny ho amidy eto ka lasa liana avokoa ny olon-drehetra.

Izaho dia isan'ny olona tia mihinana voankazo be mihitsy, indrindra fa ny akondro. Misy fotoana aho izao tsy mahinam-bary fa dia io ihany no mba hany sakafoko. Rehefa marary aho dia io koa no mba hany hohaniko andavan'andro. Mitondra hery izy io sady mampatanjaka ary tsara kokoa raha hohanina isan'andro.

Rehefa tena dinihina lalina dia mahakamo sy mampalaina ny olona tokoa ny fisian'ny teknolojia. Satria lasa maro tokoa ireo izay kamo mahandro amin'ny afo arina, tsy mifoha maraina, tsy manasa lovia sy vilany firy fa efa misy fitaovana azo anaovana an'izany ankehitriny. Tsy misahirana intsony fa dia mandeha amin'ny herinaratra avokoa ny zava-drehetra.

Samy manana ny fitafy mampiavaka azy moa ny foko rehetra manerana an'i Madagasikara ary samy manana ny fombany ihany koa. Ny foko betsileo izao ahitana ireo karazana fomba fitafy toy ny : firakofana lamba eny an-dàlana eny na mandeha aiza izy ireo na mandeha aiza dia mitafy lamba kely avokoa.

Efa maro moa ireo karazana hôtely izay misy eto Madagasikara. Ny hôtely moa dia ilazana ireo karazana toeram-pisakafoanana izay samy manana ny mahaizy azy avokoa. Maro karazana ny sakafo hita any amin'ireny hôtely ireny ary ararakaraky ny toerana misy azy ihany koa ny sakafo ao anatiny ao.

Ankoatran'ny maha biby fiompy mahafinaritra azy dia miaro amin'ny herin'ny maizina na hery ratsy manodidina anao ny saka. Misintona ireo hery rehetra miiba mantsy izy ireny ary tsara ny mampatory azy akaiky ny olona satria amin'iny fotoana iny izy no manao izany. Tsy ny sakafo omena azy akory no mampatavy azy ireny fa ilay hery sintominy sy ny fiarovany anao.

Azo lazaina ho vehivavy lehibe ihany aho satria efa handray roapolo taona ary mitokan-trano ka satry ny miteny hoe mbola zaza aho ; lasa fataoko mihitsy tato ho ato mividy kojakojan-dakozia na fitaovana ilaina ao an-trano ; na dia mbola tsy mieritreritra ny hanao raharaha ary aho dia mahafinaritra ahy izany ; mazàna koa moa ny vehivavy foana noho mividy entana toy ireny.

Ny voromailala dia vorona mahazatra eto Madagasikara fantatra amin'ny toetrany milamina sy ny fananany volom-borona fotsy na volon-davenona. Ampiasaina ami'ny lanonana sy fanambadiana izy satria manambara fandriam-pahalemana sy fitoniana. Misy karazany maro anisan'izany ny voromailala mainty sy ny voromailala fotsy izay samy hita eny amin'ny faritra an-tanàn- dehibe sy ambany vohitra eny.

Ny satrokety dia karazana satroka misy rambony eo anoloany izay ampiasaina hiarovana ny masoandro. Miaro ny masona amin'ny tara-masoandro rehefa eny ivelany manko izy, indrindra amin'ny andro mafana. Azo atao ihany koa anefa ny mampiasa azy io ho singa lamaody na ho fanampiana amin'ny fisehoana ivelany fotsiny ihany. Maro ny olona no mampifanaraka ny satrokety amin'ny akanjo fitafiny.

Anisan'ny manamora ny fiainana andavan'andro ny fisian'ny teknolojia toa an'ireo fatana izay mandeha amin'ny herinaratra : satria dia tsy mihosina amin'ny afo arina intsony ny tanana ary tsy ho sahirana ihany koa manasa ireo vilany sy vilia, na koa ireo zavatra ataingina eo.

Ho anay mipetraka lavitry ny ray aman-dreny sy mianatra any amin'ny oniversite moa dia ilaina foana ny fitondrana sakafo any am-pianarana raha tsy te isakafo tsizarizary. Mahandro maraina ary fonosina dia iny no hoentina avy hatrany ka iny no hoanina rehefa tonga ny lera fisakafoanana atoandro.

Efa nisy fotoana moa ny reniko niasa tamin'ireny magazay lehibe ireny izay tany Ambatondrazaka ihany. Maro dia maro ny olana sedraina rehefa miara-miasa amin'olona anisan'izany ny tsy fifanarahana ka mety hiteraka hatrany amin'ny fandroahana mihitsy aza izany.

Raha olona be fanadinoana moa, toa ahy dia tsara kokoa ny manana ireny karazana karine efa misy daty ireny mba handaharana ny fotoana hoe amin'izao aho no tokony hanao an'izao na amin'izao aho no tokony hanao izao, amin'izao ka hatramin'izao. Misy ora moa ny sasany amin'izy ireny, misy koa ny tsy misy fa fampatsiahivana madinidinika fotsiny ihany.

Mbola maro mihitsy moa ireo toeram-pianarana izay efa hita fa haolo sy tonta ankehitriny. Misy ireo izay mba manavao kely ny azy fa misy kosa ny manajanona ny azy dia ny eo ihany no eo no mba hainy. Ny ahafantarana izany moa dia ny loko izay efa somary afakafaka, ny rindrina somary vaky ary koakoaka ary ny tafo tsy zarisary sy ny sisa kanefa dia ianian'ny sasany tsy rarahiana tsotra izao izany.

Ny atao hoe namana raha amiko manokana dia tsy olona iray iarahana andavanandro fotsiny na koa hoe fitantarana tsiambaratelo fotsiny, fa indrindra ireo izay manampy anao amin'ny ady sarotra atrehinao sy alehanao ary mijanona ho eo foana ho anao, amin'ny andro izay tena ilaivanao azy.

Ankoatra ny maha voankazo fihinana sy matavy ary tsara azy dia akora iray feno menaka izay azo hangalàna menaka afaka hanodinana vokatra hikarakaràna vatana sy tarehy ary volo ihany koa ny zavoka. Maro mihitsy aza moa ny manosotra zavoka mivantana amin'ny volony mba ahatsotra sy mangirana azy.

Fomba fanao manokana ao Madagasikara ny randrana indrindra ao amin'ny faritra sasany toy ny atsimo ; mety ahitana fombafomba manokana toy ny fanaovana fanatitra na fanomezam-boninahitra, fankalazana fety na koa fanompom-pivavahana izay mitandrina ho fomban-drazana sy ny kolontsaina malagasy. Ny randrana dia ampiasaina amin'ny fanamarihana sy fanekena ny zava-bitany na ny zavatra manokana. Izy io dia miankina ny faritra sy ny fomban-drazana ihany ka mety hisy ny fomba fanao manokana sy ny hetsika mifandray amin'izany.

Ny fandraisana na kominio amin'ny finoana katolika dia iray amin'ny sakramenta fito, izay manambara ny fifikirana amin'ny vatan'i Kristy sy ny fiombonana amin'Andriamanitra. Izy io dia ampahany amin'ny lamesa, ary mandritran'ny komonio ny mpino dia mandray ny mofo masina, izay inoana fa vatan-tenan'i Jesoa Kristy.

Nalaza dia nalaza tokoa ilay fifaninana isan-tsekoly amin'ny resaka fanatanjahantena ireny amin'izao fotoana izao. Ireo lalao atao moa dia baolina hatrany ary mifanandrina ireo mpianatra avy amin'ny sekoly na oniversite samihafa. Anisan'ny lalao tena be mpanatrika izany eto Madagasikara na dia lafo dia lafo aza ny vidim-pidirana.

Ny voasary mankirana na ny voasary fantatra amin'ny fiasan'ny tena mandaitra ny vatany, indrindra ho an'ireo izay misafidy ny ihena na hanalana ireo tavy ratsy na zavatra maloto tafiditra amin'ny vatany ; azo atao rano fisotro mihitsy izy io ary atao isanandro raha te hahazo vokatra haingana ho an'ireo izay misy aretin'aty kosa moa dia tsara ny hihinanana izany isanandro.

Ankehitriny dia mahatsiaro mijaly ny ankamaroan'ireo vehivavy malagasy izay manana tokantrano satria mizaka olana maro isan-karazany. Zary lasa gadra ho azy ireo mihitsy aza moa izany fanambadiana indraindray satria ao koa ireo izay te mbola hiaina fiainan-jatovo. Mila fahamatorana io dingana io fa tsy fientanam-po kely na koa hoe fahataitairana vetivety.

Maro dia maro tokoa ny karazam-boky misy : misy amin'izy ireny izao no mapiseho sy mampisongadina ny literatiora fotsiny ihany, misy ihany koa ireo sasany izay natao hialana voly toy ny tantaram-pitiavana sy ny sisa, misy indray ireo boky izay mitondra tantaram-piainan'olona izay azo angalana anatra, misy ihany koa ireo boky siantifika. Voaporofo amin'izany ary fa afaka sady atao fialamboly ny famakiana boky no mitondra fahaizana ihany koa sy fahalalàna.

Ny boky dia fitaovana iray tokony ho lafo indrindra raha mitaha amin'ny fitaovana hafa satria dia mampita fahaizana tsy lany laniana mihoatra noho ny fahita lavitra sy ny sisa izy. Ankehitriny anefa dia aririan'ny olona fotsiny izy ireny ary atao varoboba, mety aminay mpamaky boky ihany anefa izany satria mora ary tsy dia misy mitsimpona.

Noho ny fivoarana ankehitriny eto Madagasikara dia lasa maro dia maro tokoa ireo karazan'entana izay amidy eny an-tsena toy ny fatana. Misy karazany maro moa ny fatana ao ny fatana arina ao ihany koa ny fatana mande amin'ny kitay. Misy kosa anefa ireo fatana izay mandeha amin'ny karazana gazy na herinaratra sy ny sisa.

Tamin'ny andro taloha izao dia tsy mba nisy fitaovana fandavahana izany fa ny herim-batana ihany no ampiasaina raha toa ka mila izany. Ankehitriny anefa dia lasa nisy ireny fitaovana fandavahana avo lenta ireny, izay mandeha amin'ny herinaratra. Misy mihitsy aza ireo izay mahaleo tena na koa hoe ireo mandeha amin'ny vatoaratra. Tsara izy ireny satria mahavita mandavaka maro anatin'ny fotoana fohy, sady misy lohany isan-karazany azo safidiana arakaraka ny habean'ny lavaka na ny paozin'ny lavaka ilaina.

Maro ireo karazana dobo filomanosana natoraly na ihany koa ireny karazana rano mandeha eny amin'ny sisiny ireny, azo hilomanosana. Misy ihany koa anefa sasany izay manan-tantara ary tsy azo anaovana izany satria manankasina araky ny tenin'ireo tompon-tany sasany.

Ny voamaina tiako indrindra dia ny tsaramaso ; rehefa afangaro hena antoy ny saosisy iny moa izy dia voamay lafatra ; tiako fa saingy mankaleo raha misy hena foana no mihinana azy. Karazan'olona mora tofoka sy mora leo moa aho raha resaka sakafo indrindra indrindra.

Ny manga dia voankazo tiraopikaly malaza ihany koa eto Madagasikara. Maniry any amin'ny faritra mafana sy mando izy ary feno otrikaina izay manampy amin'ny fanamafisana ny hery fiarovana sy ny fitazomana hoditra sy maso ho salama. Ny manga dia misy karazany maro ary samihafa ihany koa ny tsirony, ny lokony ary ny habeny arakaraka izany karazany izany.

Raha resaka asatanana malagasy aloha dia azo lazaina hoe maro dia maro ny karazany, ary mahaliana olona maro ny mividy azy ireny, eny fa na ny eto an-toerana aza. Misy ihany koa ireo vahiny izay manjifa azy, mba ho atao fahatsiarovana, rehefa mody any amin'ny taniny izy ireo.